Yadda ake magance motsin rai masu wahala, da matsaloli masu tsanani. Rayuwa cike take da ƙalubale da lokutan da ke kawo damuwa, baƙin ciki ko fargaba. Kowa yana fuskantar lokuta da abubuwa basa tafiya kamar yadda ake so. A irin wannan hali, yana da matuƙar muhimmanci mutum ya koyi yadda zai sarrafa motsin ran sa, da kuma yadda zai fuskanci irin waɗannan matsalolin. Na farko, yana da kyau mutum ya yadda da abinda yake ji, kada a ƙi karbar cewa kana cikin damuwa, ko kana fushi. Yarda da motsin zuciyar ka mataki ne na farko wajan samun sauƙi. Idan mutum yaƙi karɓar halin da yake ciki, zai iya ƙara dagula lamarin sa. Na biyu, yin nutsuwa da numfashi mai zurfi amfani sosai. A lokacin da kake cikin yanayi mai cike da damuwa, tsayawa kayi dogon numfashi, na iya taimakawa wajan sauƙaƙa zafin da kake ji, yin hakan na taimakawa ƙwaƙwalwa wajan samun kwanciyan hankali. Yin nutsuwa da numfashi mai zurfi yana da amfani sosai a lokacin da kake cikin damuwa, ko kuma fushi. Se kuma ana uku, neman taimako daga abokai, iyali ko ƙwararru, kamar masu bada shawara, yana da matuƙar amfani. Magana da wani na iya rage nauyin da kake ji a zuciya, baya ga haka, wasu na iya baka shawarar da zasu taimaka maka ganin mafita a cikin matsalar. Na huɗu, yin rubutu ko fitar da abunda ke damunka ta hanyar da ta dace, kamar waƙa, zane ko motsa jiki, yana da amfani sosai. Na biyar, ka tuna cewa ko wane lokaci yana da ƙarshe. Komai tsananin wahala ko motsin zuciya da kake ciki, lokaci zai wuce. Haƙuri da juriya na daga cikin manyan makamai da mutum ke amfani da su, wajan shawo kan wahalhalu. A ƙarshe, kula da lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa yana da muhimmanci, ta hanyar cin abinci mai kyau. Samun isashen bacci da motsa jiki na taimakawa, wajan inganta lafiyar ƙwaƙwalwa da jiki baki ɗaya.

Hanyoyin kariya daga cizon sauro. cizon sauro na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa cututtuka masu tsanani, musamman a ƙasashen da ke da yananyi mai zafi kamar Najeriya, da suran ƙasashen Africa. Ɗaya daga cikin cuttuka masu haɗari da sauro ke yaɗawa, shine zazzaɓin cizon sauro. Don haka yana da matuƙar mahimmancin mu ɗauki kariya, domin gujewa kamu da irin waɗannan cututtuka. Ga wasu daga cikin hanyoyin da mutane ke amfani dasu wajen ka re kansu daga cizon sauro: Na ɗaya, amfani da gidan kayan yaƙi da sauro. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi tasiri wajan kaucewa cizon sauro shine, amfani da gado mai rage mai raga, da aka jiƙa da maganin cizon sauro. Wannan gado na rage yawan yaɗuwa da sauro, musamman haɗuwa da sauro musamman da daddare, domin a lokacin ne sauro ke yawan fita neman abinci. Ragar tana hana sauro shigowa, sannan maganin da aka jiƙa ragar dashi yana kashe sauro idan sun taɓa. Na biyu, shafawa da maganin sauro. Wasu mutane na amfani da man shafawa da ke hana sauro kusantowa, wannan magani yana ɗauke da sinadarai, waɗanda ke hana sauro jin ƙamshin jikin ɗan adam. Na uku, tsaftace muhalli. Muhalli mara tsafta na ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo yawaitan sauro. Sauro na haihuwa a cikin ruwa mai tsayuwa ko taɓo, dan haka yana da mahimmanci a tabbatar da tsaftace kewayen gida, rufe rijiyoyi, share ruwan da ke taruwa a kontena ko rijiya, da kawar da duk wani abu da zai iya tara ruwa kamar kwalabe da ko roba. Amfani da magungunan fesawa. Wasu kuma na amfani da magungunan feshi da ke kashe sauro a cikin gida, waɗannan magunguna na da tasiri musamman idan aka fesa su a cikin ɗaki kafin kwanciya bacci. Yana da kyau a fesa ko a kunna da safe ko yamma, kafin a shiga gida.

alamomi da matsalolin cutar cizon sauro da abinda ya kamata ayi idan ana zargin an kamu da ita cutar cizon sauro wata cuta ne ce me tsanani da sauro ke yadawa musamman nau'in sauro mata wannnan sauro yana dauke da kwayan cuta ce me illa a jiki kuma ya na yadata ne lokacin da ya cije mutum wannan cuta na daya daga cikin manyan matsalolin lafiyan jama'a musamman a yankunan da ke da yanayi me zafi kamar nijeriya da wata wasu kasashe na africa alamomin cutan cizon sauro idan mutum ya samu da cutan cizon sauro akwai wasu alamomi da zasu fara bayyana ga wasu daga cikinsu na daya zazzabi me tsanani zazzabi yana zuwa ne cikin lokaci lokaci wasu lukutan yana zuwa da rawan jiki sosai na biyu ciwon kai mutum na jin ciwon kai me tsanani wanda ke iya hanashi yin komai na uku kasala da gajiya akwai jin rashin kuzari ko gajiya ko da baayi aiki me wahala ba amai da tashin zuciya wasu mutane mutane na amai ko kuma suna jin zuciyarsu na tashi ciwon ciki da ciwon jiki mutum na iya jin ciwon ciki da kuma ciwon gaba daya jiki musamman a baya da kafafu rashin jin dadin abinci da kuma tashin hankali da mafitsarar ruwa me ya kamata ayi idan ana zargin cutan cizon sauro a nemi gwaji a asibiti idan kana da wadannan alamomi abu mafi mahimmanci shine ka garjaya zuwa asibiti ko cibiyar lafiya mafi kusa domin a gano cutar da take damunka ko kuma a duba jinin ka dakin gwaje gwaje don tabbatar da cewa lallai ma cutan cizon sauro na biyu ka guji shan magani kai tsaye ba tare da shawaran likita ba na uku bin umurnin likita wajen amfani da magani na hudu shan ruwa isasshe da kuma hutu

sanin lokacin yawaitar cutan cizon sauro ko a yankinmu da matakar kariya a wannan lokacin a wannan lokacin cutar cizon sauro na daya daga cikin manyan cututtukan da suke addaban jama'a musamman a kasashe da suke da yanayin zafi da kuma ruwa ruwan sama a yawancin yankunan kasan najeriya da wasu kasashen africa ana fama da wannan cuta musamman a wasu lokuta na shekara musamman lokacin damina da bayan damina lokacin yawaitan cutar cizon sauro a mafi yawan yankunan musamman a arewa da kudancin nijeriya ana samun yawaitar cutar cizon sauro a lokacin damina wato daga watar mayu zuwa satumba ko oc tober wannan shine saboda ruwan sama da ake samu awannan lokaci yana haifar da tappuna da ruwan dake tsayuwa a cikin kwalabe ramu ka da kuma wuraren da baa share ba wannan ruwan tsayayye shine wurin da suaro ke haihuwa da yawa matakan kariyan da ya kamata a dauka lokacin damina amfani da gado me raga da magani a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci mutum ya tabbatar cewa yana kwana cikin ragar da aka jika da magani wannan ragar tana hana sauro cizon mutum kuma maganin da ke cikin ta yana kashesu idan sun tabata tsabtace muhalli ana bukatar a rika share duk wani ruwan da ya tsaya a kusa da gida hakanan a rufe kwal kwal kwalabe roba da kuma kwantena da ke iya tara ruwa yin haka na hana sauro samun wuri su haihu shan magungunan rigakafi ga wasu rukuni na mutane mata masu juna biyu da yara yan kasa da shekara biyar na cikin masu hadarin kamuwa da ma cutan cizon sauro sosai a wasu lokutan ana basu magungunan rigakafi cutan cizon sauro domin karesu a ' lokacin damina shafa maganin sauro da sanya tufafin kariya feshe gida da magungunan lashe sauro sanin lokacin da ake yawan kamuwa da cutan cizon sauro a yankinka yana taimakawa kuma ka dauki matakan kariya kafin cutan ta bayyana

cutar shigela um losis wata cuta ce da ke had haddasa gudawa me tsanani kuma tana yaduwa ta hanyar cutarwa daga kwayar kwayar cuta me suna shigela wannan cuta tana yaduwa ne ta hanyan cin abinci ko shan ruwa da ya gurbace da bayan gida ko kuma ta hanyar taba najasa ko abinda ya taba najasa daga hannun mutum me dauke da cutar alamomin cutar shigelosis cutar tana da alamomi da dama wadanda ke bayyana tun kwanaki daya zuwa uku bayan kamuwa da kwayar cutar ga wasu daga cikin alamomin da ake ganeta? na daya gudawa me yawa wannan shine bab bar alamar cutar gudawar na iya kasancewa cewa me ruwa sosai ko kuma tana dauke da jini da majina ciwon ciki mutum na jin zafi ko murde murden ciki me tsanani zazzabi ana iya samun zazzabi me tsanani tare da rawar jiki tashin zuciya da kuma amai rashin karfi da gajiya duk yana daya daga daga cikin alamomin cutar shigelosis rashin jin dadin cin abinci masu fama da cutar na rasa yawan shaawa ta cin abinci ciwon kai sakamakon zazzabi da gajiya mutum na fuskantar ciwon kai hanyoyin magance cutar shigelosis sun hada da shan ruwa da sinadarai masu maye gurbin ruwa a gudawa na sa mutum ya rasa ruwa da ma'adanai masu mahimmanci a jiki don haka yana da matukar mahimmanci mutum ya rika shan ruwa domin maye gurbin abunda ya bace cin abinci me saukin hadewa a lokacin da mutum ya ke fama da cutar shigelosis yana da kyau ya dunga cin abinci masu sauki kamar tuwo da miyan taushe shinkafa da wake ko kunu ya guji abinci me yaji ko mai abinci me maiko da yawa amfani da magungunan kashe kwayar cutar kula da tsabta sosai domin gujewa yaduwar cutar ana bukatar a riga wanke hannu da sabulu bayan zuwa bayi kafin cin abinci da bayan shayar da yaro haka kuma a tabbatar da an dafa abinci da kyau kuma an ajiyeshi a cikin tsabta ya kamata a kai marasa lafiya asibiti idan gudawa ta tsananta

alamomin cutar covid nineteen da yadda ake magance su cutar covid nineteen cutace ce da kwayar cutar corona birus ke haifarwa wacce ta fara yaduwa aduniya a shekarar dubu biyu da sha tara wannan cuta tana yaduwa ne daga mutum zuwa mutum ta hanyar hanci baki ko idanu musamman idan mutum yayi atishawa ko tari ba tare rufe bakin sa ba ko kuma ta hanyar taba wani abu da kwayar cutan ke kai sannan ka taba fuskanka alamomin cutar corona zazzabi tari musamman tari me bushewa gajiya ko kasala rashin jin kamshi ko dandano ciwon makwogaro ciwon jiki ko gabobi ciwon kai' ko ciwon ciki ko gudawa ko amai wahalar numfashi musamman idan cutar ta tsananta wasu mutane basa nuna ko wanne daga daga cikin wadannan alamomi amma har yanzu suna iya yada cutar ga wasu hakan yasa tsabta da nesa nesa ga mutane suka zama mahimmai sosai yadda ake magance cutar covid nineteen na daya neman kulawar likita da zarar mutum ya fara jin wasu daga cikin alamomin da aka ambata yana da kyau ya tuntubi likita ko cibiyar lafiya mafi kusa domin a tantanceshi na biyu killace kai mutum da ake zargin yana da cutar covid nineteen ya kamata ya killace kan sa daga sauro sauran jama'a har sai an tabbatar da halin da yake shan ruwa da kuma hutawa da kuma shan magunguna domin rage alamomi babu taka maimai magani da ke kashe cutan nan amma ana iya amfani da magunguna domin rage zazzabii ciwon kai da sauran alamomi kulawa ta musamman a asibiti idan cutan ta tsananta kuma mutum yana wahalar numfashi yana bukatar kulawa ta musamman a asibiti inda zaa iya bashi iskar iska ta asibiti ko sha ko saka shi a na'uran taimakon numfashi zaa iya magancewa ta hanyan rigakafi rigakafi yana taimakawa wajen wa jiki wajen kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma rage tsananta idan ta kama yana da matukar amfani a karbi rigakafin da aka tanada daga hukumomin lafiya

nau'ikan gwaje gwajen covid nineteen na daya gwanjin P p R wannan shine mafi inganci kuma mafi dacewa wajen gano cutar ana amfani dashi wajen gano sinadaran kwayar cutar?? inganci yana da kusan kashi chasa'in da biyar xuwa chasa'in da tara na inganci lokacin samun sakamako yana iya daukan awanni ashirin da hudu xuwa kwanaki na biyu na biyu gwajin an anti jen wannan gwaji yana gano wasu sassa na kwayan cutan cikin hanzari inganci kadan ne fiye da gwajin P PR ingancinsa na iya kasancewa cewa tsakanin kashi saba'in zuwa kashi chassa'in musamman idan alamomi sun bayyana lokacin samun sakamako sakamako yana fitowa cikin mintuna sha biyar xuwa minti talatin na gwajin antijen na uku gwajin an anti body wannan gwaji yana duba ko ko jikin mutum ya gama kamuwa da cutar covid nineteen ta hanyar gano rigakafi tun da jikin ya samar ingancinsa ba domin gano cutar a lokacin kamuwa ba amma domin gano tarihin kamuwa ingancinsa ya dogara da lokacin da akayi gwajin bayan kamuwa lokacin da ake samun sakamakonsa yana iya daukan awa ko rana guda gwajin CCR shine mafi inganci don tabbatar da kamuwa da cutar yayin da gwajin anji gen ya fi saukin samu amma baya da cikakken tabbas gwajin antibody kuma yana taimakawa wajen gano ko mutum ya taba kamuwa ko da cutar a baya akwai gwaje gwaje da dama wadanda suka suke da mahimmanci amma wadannan sune mahimmai

yadda ake kula da yatsun hannu da yatsun kafa ga hanyoyin da zaka bi domin kula da yatsun hannu da kuma yatsun kafafun ka na farko zak adungatsabtace su akai akai ka wanke yatsunka da sabulu da ruwa me tsabta domin kawar da kazanta da kwayoyim vuta na biyu yankesu daidai kada ka barsu suyi tsawo sosai kuma kada ka yankesu da sausauci kada ka yanke kusurwan yatsa da zurfi domin gujewa ciwo na uku ka guji cizo ko goga cizon yatsa ko goga su kan kan hana su girma da kyau yana iya sa su su kazantu da kwayoyin cuta kuma su shiga na hudu amfani da man shafawa shafa man kwakwa ko man zaitun na taimakawa wajen hana bushewa da fashewar yatsa na biyar sanya takalma masu kyau kada ka sa takalma masu matse yatsa domin hakan na iya haifar da matsaloli kamar tsiro kusa a ciki ko jin zafi na shida ka guji amfani da kayan goge qusa nasu tsanani wasu sinadarai dake cikin abun goge qumba farce na iya raunana ka zabi na lafiya ka je wurin likita idan akwai matsala idan idan kana so ka yatsun ka na kafa da na hannu su zama cikin lafiya ya kamata ka dunga tsabtace su kana yankesu akai akai ka dunga amfani da man shafawa domin ka tabbatar da lafiyansu

yadda ake zubar da pad din al'ada cikin hanyar da ta dace cikin hanyar da ta dace zubar da pad din al'ada yadda ya kamata yana da matukar mahimmanci musamman don kare muhalli lafiyar al'umma da kare martaban mace yawancin mata suna amfani da pad lokacin al'ada don kare kansu daga zubar jini bayan amfani dashi yana da kyau a san hanyar da ta dace don zubar dasu cikin tsabta da ladabi daya da na daya kada a jefa pad din al'ada a cikin bayan gida daya daga cikin kus kuren da mutane ke yi shine jefa pad a cikin bayan gida wannan na iya hana ruwa wucewa ya hana tafiyar da shara da kyau har ma ya jawo toshewa ko fashewar bututu?? pad baya narkewa a cikin ruwa don haka baya dacewa a jefar dashi a cikin bayan gida na biyu nadewa da kyau bayan an cire pad din da akayi amfani dashi yana da kyau a nadeshi da kyau zaayi amfani da takardar takarda kamar ko leda don nade pad din wannan yana taimakawa wajen hana warin da baa so da kuma kare mutane daga ganin jinin na uku a zuba a kwandon shara bayan an nade pad din da kyau sai a jefar dashi a cikin kwandon shara me marfi musamman wanda ake warewa don sharar datti me illa wannan yana taimakawa wajen hana yaduwar cututtuka da kazanta na hudu guji yawo da pad a fili yana da mahimmanci mace ta kula da mutuncin ta da na wasu kada a bar pad a fili a jefar dashi a inda yara ko dabbobi zasu iya ganinsa ko shan jini daga ciki wannan yana iya haifar da yaduwar cuta ko kuma kazantar muhalli na biyar yin amfani da jakar sharar al'ada a wasu wurare ana samun jakinkuna na musamman da ake amfani dasu wajen zubar da pad din al'ada wadanda jakunkunan suna da karfin hana wari da kazanta idan akwai damar amfani dasu hakan yafi kyau na shida kare muhalli da lafiyar jama'a zuabr da pad yadda ya kamata ya taimakawa wajen kare muhalli daga kazanta hana yaduwar kwayoyin cuta da kuma kare lafiyar masu tara shara da suaran mutane da zasu iya haduwa da pad din a hanya

yadda ake kula da lafiyar baki da hakora goge hakora amfani da zaren hakori da amfani da maganin baki kula da tsabtar baki na da matukar mahimmanci domin kaucewa samun dukkan hakora kumburin kumtsu da waari mara dadi a baki ga wasu hanya me auki da zaa iya bi domin kula da lafiyar baki na daya goge hakora a goge hakora sau biyu a kowacce rana da safe bayan ka tashi daga bacci da kuma dare kafin ka kwanta tsawon lokacin da zaa goge baki a goge hakora na tsawon mintina biyu a kowani lokaci ta hanyan yin amfani da goga me taushi a sanya man goge hakora da ke dauke da sinadarin floride a goge hakora a hankali cikin motsi da'ira kada a manta a goge harshen baki harshen baki kumtsu da kuma baya bayanan hakoran baya na biyu amfani da zaren hakori muhimmancinsa zare yana taimakawa wajen cire tarkace da kuma kumfa dake shiga tsakanin hakora inda guga ba zai iya kaiwa ba yawan amfani dashi ana amfani da zare sau daya a rana mafi kyau kafin kwanciya da daddare yadda ake amfani da zare ana yin sa ne a kusa da inchi sha takwas na zaren hakora da damuwa daga wari ko kumburi a chanza goga duk bayan watanni uku ko a gogan yana nufin abun goge baki bayan watanni uku ko bayan anyi rashin lafiya a guji yawan cin kayan zaki da shan abun shaa me yawa a sha ruwa sosai domin taimakawa wajen wanke bakin da kuma hana bushewa aje wajen likitan hakori sau biyu a shekara domin tsabtacewa da duba lafiyar baki gaba daya

gudanar da asma me tsanani da gaggawa gabatarwa asm acuta ce da dake shafar hanyoyi shakar iska inda hanyoyin inda hanyoyin iska ke matsewa su kumbura su fitar da da mar majina sosai wanda ke hiafar da wahalan numfashi idan asma tayi tsaka tsanani da gaggawa tana bukatar kulawa da gaggawa domin ceto ceton rai alamomin asma me tsanani da gaggawa wahalan numfashi na biyu jin k jin karancin iska ko kamar ko kamar ba bazaa iya shakar iska ba na uku yawan tari musamman da daddare na hudu jin zafi a kirji ko ko ko ko ko matsa na biyar saurin bugun zuciya na shida jin gajiya sosai ko ka kasa magana na bakwai launin lebe ko yatsa yana iya yin shudi gudanar da mara gunadar da mar gudanar da mara lafiya idan mutum ya ya fuskanci irin wannan yanayi yana da mahimmanci akaishi asibiti cikin gaggawa ga ma ga mata ga matkai da da aek bi kula da mara lafiya a asibiti ana fara ana fara ba ana fara wa da ana farawa da sa mai abun sha kan iska domin kara iska ajiki a jikin mutum ana amfani da ana amfani da inhaler domin bude hanyoyin iska hanyoyin shakar iska ana iya kara ana iya kara ana ana iya anaa idan cuta idan ciwon ya chigaba da idan ciwon ya chigaba ba tare da sauki ba ana iya amfani da magungunan magunguna kamar kamar sulphati kulawa da kulawa nan kulawa na musamman ana saka mara lafiya a dakin kulawa ta musamman idan yana cikin hatsarin mututwa a wasu lokuta ana iya amfani da inji taimak taimakon numfashi idan mara lafiyar bai bai iya numfashi da kansa ba bayan jiki ya ya farfado ana ana korar ana korar da ma ana korar da mara koyar da mara lafiya yadda zai rika amfani da inhaler daidai

Yankuna da ƙasashen da chutar ebola ta pi shapa a duniya chutar ebola na daga cikin chututtuka masu tsanani da ke saurin yaɗuwa kuma suna da mattuƙar haɗari da rayuwar ɗan adam chutar ta para bayyana ne a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida a nahiyar afrika kuma tun daga lokacin an samu ɓullarta a lokacin da dama a sassa daban daban na duniya musamman a afrika ta yamma da afrika ta tsakiya ga bayani dalla dalla kan manyan yankuna da ƙasashen da suka fi fuskantan wannan annoba na ɗaya jamhuriyyan damokaraɗiyar kongo na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi yawan kamuwa da chutar ebola chutar ta fara bayyana ne a garin yanboku na wannan ƙasa a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida wanda hakan yasa aka kira su kogin ebola wanda ke kusa da garin da aka fara samun ta tun daga nan an samu fiye da lokuta goma na ɓarkewar chutan a wannan kasa a shekarar dubu biyu da sha takwas zuwa dubu biyu da ashirin wannan ƙasa ta puskanci wani mummunan annoba na ebola a yankin gabashin ƙasar wanda ya kashe dubban mutane wannan annoba ce ta biyu mafi girma a tarihin ebola na biyu, liberiya liberiya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da chutar ebola a lokacin mu, mu na annoban ebola da ta paru tsakanin shekarar dubu biyu da sha huɗu zuwa dubu biyu da sha shida wannan annoba ta fi muni a tarihin chutar, inda ta yi sanadiya mutuwar fiye da mutane dubu sha ɗaya a nahiyar afrika a liberiya chutar ta yaɗu cikin saurin, musamman a babban birnin monrobiya saboda ƙarancin kayan lapiya da tsapta likitoci da masu jinya da dama sun mutu yayin da suke taimakawa marasa lafiya na uku, saliyo ƙasar saliyo ta yi fama sosai da chutar ebola a lokacin annobar um dubu biyu da sha huɗu zuwa dubu biyu da sha shida, an samu dubban mutane da suka kamu da chutar kuma yawanci sun mutu sakamakon rashin issashen kayan aiki da likitoci gwamnatin saliyo ta kafa dokar hana fita da kuma cibiyoyin masu chutan domin daƙile yaɗuwar ta na huɗu, ƙasar gini ƙasar gini ƙasa ce ta farko da aka samu ɓullar chutar ebola a lokacin annobar shekara dubu biyu da sha huɗu zuwa dubu biyu da sha shida a wani ƙauye mai suna miliyando chutar ta yaɗu zuwa um liberiya da saliyo, daga gini a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya an sake samu ɓullar chutar a a ƙasar gini amma gwamnatin ta ɗauki matakan gaggawa da taimakon ƙungiyoyi kamar ƙungiyar lafiya ta duniya domin shawo kan lamarin cikin sauƙi na biyar, wasu ƙasashen da chutar ta taɓa bayyana kamar nijeriya, an samu ɓullar chutan a lagos shekara ta dubu biyu da sha huɗu ta hanyar wani mutum da ya zo daga liberiya amma an shawo kan shi ta cikin ƙanƙanin lokaci sai kuma ƙasar yuganda an samu ɓullar ebola a lokuta da dama musamman a shekarar dubu biyu da kuma dubu biyu da ashirin da biyu da kuma ƙasar gabon su ma an samu ɓullar chutar a wasu lokuta na baya.

Yadda chuttar ebola ke shapar rukuni rukunin mutane daban daban kamar yara mata masu juna biyu da ma'aikatan lapiya chutar ebola na da muttuƙar haɗari ga kowa amma akwai wasu rukunin mutane da chutar ke shapa piye da sauran saboda halin da suke ciki ko aikin da suke yi waɗannan rukuni su na sun haɗa da yara ƙanana mata masu juna biyu da ma'aikatan lapiya ga yadda chutar shapar ke shapar ko wanne daga cikin su na ɗaya yara ƙanana yara sukan pi rauni wajen jure chututtuka saboda tsarin garkuwan jikinsu baya da ƙarfi sosai idan aka kwatanta da manya idan yara suka kamu da ebola sukan fuskanci zazzaɓi mai tsanani amai, gudawa da ciwon ciki piye da yadda aka saba gani a manya sau dayawa chutar kan yaɗu cikin makarantu ko wuraren da yara ke chuɗanya da juna wanda ke sa yaɗuwar ta fi sauri rashin cikakken kulawa daga iyaye ko likitoci musamman a lokacin annoba na iya ƙara haddasa mace mace a cikin yara bincike ya nuna cewa yara ƙasa da shekara biyar na da yawan haɗarin kan mutuwa idan suka kamu da chuttar ebola piye da manya na biyu, yadda yake chutar da mata masu juna biyu mata masu juna biyu suna cikin wani hali na musamman inda jikin su ke puskantan canje canje domin kula da jariri wannan yanayi yana sa su fi zama cikin haɗari idan suka kamu da chutar ebola chutan kan sa masu ciwon ciki mai tsanani, zubar jini da kuma zubar da ciki ana yawan samun rashin rai ga uwar ko jaririn idan aka kamu da chutar ebola yayin da ake ɗauke da juna biyu a wasu lokutan, chutar na yaɗuwa daga uwa zuwa jariri kafin ko bayan haihuwa kuma yaron na iya mutuwa cikin ƙanƙanin lokaci a lokacin haihuwa ko bayan haihuwa, uwa mai cutar na iya yaɗa cutar ga ma'aikatan jinya da ke taimaka masa na uku, yadda cutan take cutar da ma'aikatan lafiya ma aikatan jinya kaman likitoci da masu kula da marassa lafiya, sune ke fuskantan mafi girman haɗari yayin annobar ebola saboda suna taɓa jinin marasa lafiya, amai, gudawa da sauran ruwa da ke jiki suna cikin haɗarin kamuwa da cutar idan basu saka kayan kariya a wasu lokutan ma'aikatan lapiya na iya kamuwa da cutar kafin su gane cewa ma marar lapiyan da suke kulawa da shi na dauke da cutan an samu mace mace da dama daga cikin ma'aikatan lapiya a lokacin annobar shekara ta dubu biyu da sha huɗu zuwa shekara ta dubu biyu da sha shida a ƙasashen laberiya, hereya, da kuma gini rashin kayan kariya na zamani kaman sapan hannu riga da abun rupe puska na daga cikin abubuwan da ke haifar da kamuwa da cutar ga masu jinya.

Mene ne rigakapi kuma yaya yake kare mutane da al'umma daga cututtuka masu yaɗuwa rigakapi wata hanya ce ta kare mutum daga kamuwa da cututtuka ta hanyar karɓar alluran rigakapi ko wani nau'i magani wanda zai koya wa jikin mutum yadda zai yi yaƙi da ƙwayan cutan idan ta shiga jikin sa ana yin rigakapin ne da sinadarin da ake kira basin wanda aka tanada daga ɓangaran ƙwayar cutar da aka raunana ko an kashe ta gabaɗaya wannan rigakapi yana taimakawa wajen motsa garkuwan jiki ta yarda idan cutar ta shiga jiki daga baya sai garkuwan jikin ta iya gano ta kuma ta yaƙe da cutar cikin sauri rigapi yana da mutuƙar muhimmanci ga lapiyar mutum ɗaya da kuma al'umma baki ɗaya lokacin da mutum ya karɓi rigakapi yana samun kariya daga wasu cututtuka kamar su sanƙarau cutar shan inna, ƙenda, tarin puka da dai sauran su rigakapi yana hana kamuwa da cutar kuma idan har mutum ya kamu da ita sau dayawa cutar baza ta iya yi tsanani ba saboda jikin sa ya riga ya koyi yadda zaiyi yaƙi da ƙwayar cutan a cikin al'umma idan yawancin mutane suka karɓi rigakapi ana samun kariya ta gama gari wannan yana nufin cewa ko da akwai waɗanda ba su karɓi rigakafi ba kamar jarirai, tsofaffi ko marasa lapiya ba za su kamu da cutar ba saboda cutar ba ta da yawan wuraren da zata shiga ta yaɗu rigakapi yana kuma da ampani wajen tattalin arzikin ƙasa idan mutane basa yawan kamuwa da cututtuka toh gwanati baza ta kashe kuɗi mai yawa wajen kula da marasa lapiya ba haka kuma yara za su fi halaltar makaranta, manya kuma za su cigaba da zuwa aiki wanda hakan ke ƙara yawan aikin yi da inganta rayuwa a ƙarshe rigakapi wata babban hanya ce ta hana yaɗuwar cututtuka kare rayuka da tabbatar da lapiyar al'umma gaba ɗaya yana da mahimmanci iyaye su tabbatar da cewa yaransu su karɓi rigakapin da ake buƙata tun su na ƙanana haka kuma manya su kasance cikin shirin karɓan rigakafin da ya shafi manya kamar na cutar corona ciwon hunhu da sauran su duk wanda ya karɓi rigakafi yana kare kansa da kuma waɗanda ke kewaye da shi.

Wasu daga cikin kuskuren pahimta ta jita jita game da rigakapi da hanyoyin da za'a magance akwai kuskuren pahimta da jita jita da dama da ake yawan yaɗawa game da rigakapi, musamman a cikin al'umma waɗannan jita jita suna cikin...suna hana mutane karɓan rigakapi wanda hakan na iya janyo yaɗuwar cututtuka da kuma barazana ga lapiyar jama'a ga wasu daga cikin shahararrun jita jitan da kuma hanyoyin da za'a iya bi domin warware su na ɗaya rigakapi yana haddace cututtuka ko kuma rashin haihuwa wasu mutane na tunanin cewa rigakapi yana haipar da matsaloli kamar rashin haihuwa musamman a tsakanin mata wannan jita jita ba gaskiya bace, binciken kimiya ya tabbatar da cewa rigakapi baya aratsa da matsalolin haihuwa gaskiya ma rigakapi yana kare lapiyar uwa da jariri musamman idan mace ta karɓi rigakapi kapin ko yayin ɗaukar ciki na biyu rigakapi yana haddasa cutar autism wannan wata jita jitace da aka para yaɗawa shekaru da suka wuce daga wani bincike da aka tabbatar daga baya cewa ƙarya ne kuma an janye shi duk wani bincike na kimiya da aka gudanar bayan haka ya tabbatar cewa babu wata aratsa tsakanin rigakapi da autism na uku, idan mutane...idan mutum bai kamu da wata cuta ba, ba sai ya yi rigakapi ba wasu mutane na ganin cewa tunda basu taɓa kamuwa da wata cuta ba kamar ƙenda ko sanƙarau, toh ba lallai su yi rigakapi ba, wannan kuskure ne mai girma a zahiri dalilin da ya sa mutum bai kamu da cutar ba shi ne saboda yawancin mutane a kusa da shi sun riga sun karɓi rigakapi wanda ya hana cutar yaɗuwa na huɗu, rigakapi ba ya ampani bayan yaro yayi girma hanyoyin maganta waɗannan jita jitan sun haɗa da ilimantar da jama'a, jawo hankalin malamai da shugaban al'umma samun ƙwararrun ma'aikatan lapiya bayar da misalai na gaskiya.

matakan da ake bi wajen shiryawa da baiwa maganin allura baiwa mganin allura yana daga cikin hanyoyin da ake ampani dasu ko wajen ba wa marasa lapiya magani kai tsaye ta cikin jijiya wannan hanya tana da mutuƙar muhimmanci domin tana taimakawa wajen isar da maganin cikin sauri da kuma hanyar da ta dace ga hanyoyin da za'a bi ko matakan da za'a bi wajen shiryawa da kuma bai wa maganin allura sun haɗa da na farko tattara kayan aiki a farko dai yakamata a tabbatar da cewa dukkan kayan aikin da za'ayi ampani dasu a shirye suke kamar su allura ruwan tsaptacewa maganin da za'a bawa jijiya da dai sauransu na biyu tsaptace hannaye bayan an tattara kayan aiki idan za'ayi allura a jijiya yakamata a tabbatar da cewa an tsaptace hannaye domin rage ƙwayoyin cuta saboda kada ya shiga ko kuma wani ƙwayoyin cutan ya taɓa na uku duba maganin da ze shiga jijiya bayan an tsaptace hannaye duba maganin da ze shiga jijiya yana da matuƙar mahimmaci a tabbatar da cewa maganin yana a yanayi me kyau saboda kar ya zama akwai matsala a duba lungu da saƙo na maganin domin a tabbatar da shan maganin na huɗu cike allura da magani bayan an duba yanayin maganin se a cike allura da magani ta hanyar buɗe robar ko kuma murfin al murfin robar da maganin yake a saka alluran a ciki sannan a zuƙo maganin zaɓi wurin da zai sami alluran yakamata a zaɓa wurin da ya dace ayi alluran bayan an cike alluran da magani tsaftace wurin da za'ayi yakamata ace wurin da za'ayi alluran bayan an ci an sa zaɓi wurin da za'ayi alluran tsaftace wurin yana da matuƙar mahimmanci domin hana cututtuka ƙwayoyin cututtuka su shiga jikin mutun shigar da allura bayan an tsaftace wurin da za'ayi alluran za'a shigar da alluran cikin jijiyar mutun sannan a ɗan barshi na ɗan wani lokaci kafin a cire cire allura da tsaftace wurin cire allura yana ɗan ɗaukan wani lokaci saboda ana so a ɗan bar alluran na ɗan sakanni kapin a cire tattara kayan aiki bayan an cire allura kuma an tsaftace wurin da akayi alluran yakamata a tattara kayan aiki domin gudun ɓacewa ko kuma musanyen wani abu duba lafiyar mara lafiya bayan anyi allura a jijiya yakamata a duba lapiyar wanda aka yi wa alluran domin a tabbatar maganin yayi aiki a jikinshi ko kuma bai yi ba

a lokacin da mutun zai fara motsa jiki ko kuma wani irin atisaye yana da matuƙar mahimmanci ya fara da shiri na farko sannan ya kammala da sauƙaƙa jiki daga aikin da akayi waɗannan abubuwa biyu suna taka mahimmiyar rawa wajen kare mutun daga samun rauni ko ciwon jiki ga bayani dalla dalla na farko shiri na farko yana nufin ayyukan da mutun ke yi kafin fara babban motsa jiki ko atisayi wannan na taimakawa wajen sa jiki ya shirye shiryen aiki da kyau ayyukan shiri na farko suna sa zuciya da jini su fara gudana da sauri sannan kuma tsokoki su zafafa domin su iya jure nauyin atisayi idan mutun yayi atisaye ba tare da yin shiri na farko ba akwai yiwuwar ya samu rauni kamar tsokoki su ɓalle ko kuma yaji ciwo a gaɓoɓin jiki misalan shiri na farko da suka fi tasiri na ɗaya tafiya cikin sauri yana sa jini ya fara gudana sosai na biyu gudun sauƙi na ɗan lokaci yana taimakawa wajen tayar da gaɓoɓin jiki na uku jan tsoka musamman wanda ake motsa jiki yayin jan tsoka kamar yin juyawa da hannu ɗora kapa a sama da sauransu na huɗu zagaye da ƙafa yana buɗa tsokoki da jikin gaba ɗaya shiri na farko na ɗarkan mintina biyar zuwa goma wannan ya isa wajen sa jiki ya shirya don atisaye me nauyi kamar gudu wasan ƙwallon ƙafa ko motsa jiki sauƙaƙa jiki daga aiki bayan kammala babban motsa jiki yana da muhimmanci mutun ya kwantar da hankalin sa da jikin sa ta hanyar yin sauƙaƙa aiki wannan yana taimakawa wajen dawo da zuciya da numfashi daidai da yadda suke kafin a fara motsa jiki haka kuma yana hana jin ciwo da kumburi a tsokoki bayan atisaye misalan misali rage saurin motsa jiki tsayawa shan ruwa da numfashi mai zurfi ampanin shiri na farko da kuma sauƙaƙa aiki rage haɗarin samun rauni sauƙaƙa ciwan tsoka da ya yaƙan biyu yakan biyo bayan atisaye

nau'ikan motsa jiki motsa jiki yana da nau'o'i daban daban kuma ko wane nau'i yana da fa'ida ta musamman ga jiki da lapiya ga manyan nau'o'in motsa jiki guda uku da ake yawan ampani dasu na ɗaya motsa jiki na hanzari ko na numfashi yana nufin id irin motsa jikin da ke ƙara hanzarin bugun zuciya da numfashi wannan motsa jiki yana taimakawa wajen ƙona kitsen jiki ƙara ƙarfin zuciya da kuma hu da kuma rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar hawan jini da ciwan sikari misali gudu tafiya da sauri hawan keke ninƙaya rawar ji rawar motsa jiƙi tsalle tsal tsalle tsalle fa'idoji yana ƙara ƙarfin zuciya da hunhu kuma yana taimakawa rage ƙiba yana inganta yanayin jiki da ƙoshin lafiya gaba ɗaya na biyu ƙarfafa tsokoki wannan nau'in motsa jiki yana nufin motsa jiki da nufin ƙara ƙarfin tsoka da ƙasusuwa ana ampani da nauyi nauyin jiki ko kuma kayan aikin motsa jiki don cimma wannan misali? duƙawa turawa ko kuma jawowa fa'idoji yana ƙara ƙarfin tsoka da ƙarfin jiki gaba ɗaya kuma yana taimakawa wajen kare gaɓɓai da ƙasusuwa yana hana raunin tsoka da sauƙin gajiya yana ƙara yadda jiki ke ƙona abinci na uku jan tsoka da sauƙaƙa jiki motsa ji wannan motsa jiki ne dake taimakawa wajen sassauta tsoka da ƙarfafa jiki don ya iya motsi da sauƙi ana yin shine ta hanyar jan tsoka ko motsa jiki irin na yoga misali jan tsoka yoga da kuma sauransu fa'idan shi yana rage haɗarin rauni yana sauƙaƙa motsi da juriya yana rage jin ciwo a tsoka bayan atisaye yana ƙara daidaito da natsuwa dukkan waɗannan nau'o'i na motsa jiki suna da muhimmanci a haɗa su domin samun cikakkiyar lafiya da jiki mai ƙarfi ƙwari yin su akai akai zai taimaka wajen rage damuwa ƙara kuzari da kuma tsawaita rayuwa cikin ƙoshin lafiya

shawarwarin abinci don cimma manufofin lafiya kamar rage ƙiba da ƙara kuzari abinci yana taka mahimmiyar rawa a fannin lafiya da motsa jiki idan mutum yana da wani manufa ta musamman kaman rage ƙiba ko kuma ƙara kuzari yana da kyau ya kula da irin abincin da yake ci ga wasu shawarwari da zasu taimaka na ɗaya rage ƙiba idan burinka shine rage nauyin jiki yakamata ka kula da abinci mai ƙunshe da ƙananan kalori amma mai gina jiki shawarwarin da suka dace cin abinci mai lafiya da ƙananan kalori kamar kayan lambu ƴaƴan itatuwa da hatsi marasa gaurawa gujewa abinci mai mai da sikari kamar kayan zaƙi gishiri mai yawa abinci me kitse da lemun kwalba? yawan shan ruwa shan ruwa yana taimakawa wajen rage jin yunwa kuma yana wanke jiki cin abinci a ƙanƙance sau dayawa kara cika cin abinci sau dayawa kawai a rana ci ƙanana sau huɗu zuwa biyar yana taimakawa wajen kiyaye? lafiya kiyaye lokacin cin abinci a kaucewa cin abinci da daddare sosai domin jiki baya ƙona kalori daya da kyau a wannan lokaci na biyu don ƙara kuzari idan burinka shine samun ƙarin kuzari domin ayyukan yau da kullun ko motsa jiki akwai abincin da zai taimaka shawarwarin da suka dace cin ka karin kumallo mai gina jiki abinci mai sinadari mai kyau cin abinci mai purotin idan kana son rage ƙiba kula da yawan kalori guji mai mai da sikari ka yawaita cin kayan lambu da motsa jiki idan kana son ƙara kuzari ci abinci mai ampani da sinadarai masu gina jiki da kuma shan ruwa sosai cin abinci mai kyau ba wai kawai yana taimakawa wajen cimma waɗannan manupopi bane har ma yana ƙa kare mutun daga cututtuka da inganta jin daɗin rayuwa gaba ɗaya